yeya aryo ma ki cibo idog pii nam madit dano mukene tye i pii ka timo gin ma gin gingeyo

Naa mutaka twella mutingu labolo ki dano aryo acel ocung acunga iwi twella iwi labolo acel obutu piny oumu wiye ki kema